Imbuto zine zimanitse ku giti, imbuto zifise ibara icatsi gito zigaragara ko zikiri zibisi, ingano yayo ntinogushika hagati ku mbuto z'indwi isanzwe amababi mazima, kandi mabisi ibara ry'icatsi gito ga kaka.

Ingona nkuru iryamye hepfo Ku mbuga cameze mabuye akanwa kayo kagutse gakeyi umugongo ufise amakenga amwe akomeye n'inzitizi ururimi muremure kandi ikoresha mu gukima mu mazi amaguru magufi kandi akomeye aratera vuba igihe ishaka amaso n'amazuru biri hejuru.

Umugore yambaye umutuku n’umweru ari muguhira amazi ku murima w’imboga. Umugore w’intwari akora akazi k’uburimyi, umuturamyi w’ingezi. Izitiro y’ivyeri icuma zirasuka amazi menshi ku mboga ziri hasi. Imboga nyinshi zicacitse nk’ikibisi, nki salade zikura neza kumurima. Ubutaka bwumye bugaragara mu butetere butumetume …

Amabungo menshi ari mw'irangi y'umuravyo w'igitare zimwe ziri mw'irangi y'icatsi igisaka bisobanure ko zitarasha neza zose zisa nkiizi niniya, kandi zijujuhe amabungo zifise umushuho w'intore nk'amag imaniniya zimwe zifiseme mizi igaragara nk'insobanureko zasekejwe vuba.

Inzu nziza ifise ikiraro gitekanye kandi gishaririye imbere yayo, igiti kimwe kininiya giciye neza ishusho y'umuzingo bigaragazako umugereka akorana umwete.

Ikigwa kiri hagati y' ikiyaga gifashwe hejuru n' ishusho nziza cane y' akamerere, ikigwa ubutaka bwuzuyemwo ibiti vyinshi biri hagati y' amazi ikigwa gito kandi ciza cane.

Abagore bane bose bakoranye hamwe m'umurima, umugore umwe ahagaze kuruhande rw'ububamfu yambaye impuzu y'umutuku n'umuhondo afite ikintu mumaboko. Abagore batatu bahingura ubutaka canke bageze imirima, bakorana hamwe mumurongo, inyuma hari inzu ifise igisenge c'ibiti n'imisozi miremire inyuma igaragara ko iri ruguru.

Maawa umunini ya w'amakandagiro atoto umukandagiro amazima, kandi meza nyegeranye hamwe n'umushapo w'umuniniya hejuru hari umusaho w'umipira inyuma hari inkuruta y'amatafari ubutaka buri mwirangi ryivu.

Ubwato bukoze mugati bukozwe n'intsinzi y'abanyagihugu bukoresha mugutwara abantu n'ibintu munzizi. Munzizi niniya amazi meza yo arambaye neza agaragara nk'inzira ndende. Imisozi iri kuruhande kuburyo hari imisozi igaragara kure. Ijuru ryiza rifise ibicu bikeya ryerutse.

Inka z’inyambo ziriko ziragenda mu nzira zikurikirwa n’umugabo ariko arazigaba . Inka z’inyambo ni inka z’ubwoko bw’abarundi n’abanyarwanda zifise amahembe maremare cane nk’inka zidasanzwe kandi zifise agaciro gakomeye mu muco w’abarundi.

Igisagara c'ubuhinzi gifise ubwiza bwinshi, ibigori birakura neza imbere birimo amababi y'icatsi gito, imirima n'imbisi kandi birakura neza bigaragaza igihe ciza c'imvura, inzu nkuru ifise igisende c'itafari ritukura, inzu ntoya iri k'ububamfu nayo ifise igisende c'itafari itukura.

Ishamba Rifise Ibiti Bininiya Birebire: Ibiti Bininiya Amakoni Maremare Arenga Hejuru Y'Imisego, Myinshi Igaragara Neza. Amashami Menshi Ari Hejuru, Ishamba Rininiya Kandi Ritagira Umwanya W'Ibiti Vyose Bihurira Hamwe.

Amashamba agabura n'amazi, ahantu ari umuhuru w'amazi ifise ibiti bininiya, ibiti bininiya bifise imizi miremire irana hasi mu mazi vy'amashamba y'amazi, amashami y'icatsi kibisi agaragara musi y'ibiti, icatsi c'amazi cicishe gifunganye hejuru y'amazi.

Hariho imisozi miremire yuzuye ibiti n'ivyatsi bimeze neza imisozi ifise ibara y'icatsi gito bigaragara igihe c'imvura, kandi ubutaka bwiza hariho inzira y'umuhanda muto ugoroma urasohoka mu misozi ugasohoka hasi hariho inzunoya igaragara mu misozi inzo y'umuhinzi.

Ingurube nyinshi ziriko zirarya ivyatsi n'ibindi bifungurwa hasi ziri hamwe mu kibanza gisa n'ikiraro canke mu murima ziriko zirashaka ico zirya hariho ingurube zifise ibara ryera ni zifise utuntu twirabura ku mubiri zose zisa ntizifise amagara meza, kandi ziri ko zirarya zitekanye.

Inzu iri mu kibanza c'ivyatsi n'ibiti vyishi iyi nzu isa n'iyikorwa mu mabuye canke mu matafari iri hafi y'ibarabara hegereye inzu hari imodoka yera iparitse musi y'ibiti hejuru hari ijuru rifise ibicu vyera n'ubururu.

Amazi ashuhe cane, hepfo hariyo uruzitiro rw'amabuye rufashwe n'urusimbi rwe inyuma, hari ibiti vyo ku nkome vy'umye gato bisungurtse ku urirwihirwi canke amazi yari yongereye, havuguruza inzu y'umugwi.

Hariho imvubu zibiri nkuru zihangana zisumbirana mu maso zisa nk'iziganira canke zivirana hariho imvubu ya gatatu igaragara hasi imbere iri mumazi.

Ikiganza c'umuntu gifise imborera, ibara ry'ubururu n'umweru ikiremwa kiri kuruhande rw'ibubanfu kigaragara nk'imbuto nshasha ifise amababi make abiri canke atatu, icatsi kibisi kizwi neza, ubutaka buri hepfo ni umunyera wirabura ugaragaza ubutaka bwiza bw'ubuhinzi.

Imitimba ibiri z'imiti y'ubuhinzi zigaragara hamwe imitsimba ya mbere ifise igitambara y'umutuku ifise iyerekano y'imbuto n'imboga imitimba ya kabiri ifise igitambara y'icatsi yerekana ryayo igaragaza ibirimo vy'icatsi.

Umugabo yambaye imwozi y'uburoro arikasarika umurima imbere yaho hari imboga ishamba canke ibigori ibiti ibirimwa bimeze neza, kandi vyujuje bisimbuza ko uburimyi buri umwiza.

Imifuko mininiya cane, imifuko ikozwe mu mpuzu yera ifise imigozi y'ubururu hejuru ikoreshwa mu gutwikira no gutwara, inyuma hari ibiti vy'ishamba vy'ivyatsi bikeye bisumbiza yafashe mu gihugu c'iburayi.

Hari imitoro myinshi hari imitoro ikoze ukoze muburingiti bw'ivyuma n'amazi meza kandi magaragara, imbere y'imitoro hashobora kuba amafi nka inzugu, ingege canke amafi y'ingoro.

Ifi nyinshi, kuruhande hakoneka ifi nyinshi zafashwe zikuze hamwe mw'isandugu rininiya inyuma hari umugabo yambaye impuzu y'ubururu n'izirabura agaragara ko akora ashira ifi mw'isandugu canke azisubiraho.

Isupu y'ifi ifise ibitce y'ifi vyera isupfa ifise ibara ry'umutuku hejuru hagaragara amashami y'icatsi kibisi bitera isura nziza.

Igihimba gitoyi gifise amababi abiri maniniya y'icatsi gisanzwe ari ku ntango y'ubuzima bwaco , ubutaka buri hasi n'amabuye makeya bigaragara nk'umurengura , imizi igihumbi ishize neza mu butaka , ibisigazwa biri mu mirima y'insaruro ryashize.

Ibiti binini vy'omumurima cangwa m'ugasozi hari ibiti vyishi biranguruye hejuru bifise imizi miniminini y'ohasi ubu butaka buri hasi bugaragara nkaho bw'umye, Amashure y'ibiti haruguru yijuru ryera ryisa.

Igiti kininiya gifise umubare mwinshi w'ishamba n'amashashisha y'icayi kibisi, kirasa n'igiti c'umugomwo cangwe igiti kininiya c'ishamba ca afrika, n'ishamba ry'akarere k'ibiyaga bigaragara uburundi, rwanda, rdc ahantu ifise ibiti ry'umukoko menshi hamwe n'ibigori cankwe igikoki birimwo hafi.

Umurimwa w'ibirimwa bitandukanye igiterwa nk'icikigori hamwe n'igiti c'imbuto nziza hejuru, ibigori vyumye hasi no hagati hari imyaka y'ibigori yarumye bigaragaza ko isaruro ryarangiye, igiti c'imbuto hejuru kininiya kirimwo imbuto nziza z'icatsi birashoboka ko cane ko ari ivoka, kubera imitetere y'imbuto ni amababi.

Ubutaka bw'umurima bufise ibiremwa bimwe bimwe hagaragara ibice bitatu bifadika. Hejuru iyo ibimera bisize neza icatsi kibisi gifise amabara meza, birasa nk'umushatsi w'umutaka. Hagati ubutaka bwumye n'ubushuhe bufise ubujisho, n'ivyatsi vyumye bigaragaza ko habaye gusatura. Hasi y'ivyatsi vyumye n'ubujisho ntihagutse. Birasa nk'ibisigaye inyuma y'isatura ry'umurima.

Igitoke kiri ku ruhande rw’ububamfu gifise amababi manini y’icatsi. Ivyatsi biri hasi vy’icatsi birimye vyiza, bishobora kuba ururwingi canke ibiharage bikoreshwa mu kugaburira k’inka. Inyuma y’imisozi, igaragara ibicu bifise amabara y’ubururu, bigaragaza ubwiza bw’igihugu.

Hari ibiti vyinshi birebire cane bifise imisumari myiza y'umutuku n'uwera imisumari y'ibiti igaragara neza y'umutuku n'uwera hasi hari amababi yagutse y'ibisingazwa y'ibiti bigaragaza ko ishamba rikuze kandi ritekanye

Hariho ibiti vy'ibitoki birebire biraba hejuru bigaragara ko ibitoki bikiri bibisi zimanikiye mubirwarirwa kugitsi ibitoki zikiri mubitabo zizuzuye kandi niniya inyuma hariyo ibiti vyinshi vyibitoki bigaragara impango nkuru

Umurima w'ibitoki ufise ibiti vy'ibitoki bininiya birakura neza ibiti bininiya bifise amababi maremare ubutaka bwumye nzongera bugaragara musi y'ibiti.

Intore ifise amabara yera igaragara izima iyinoze muka base intore yashizwe muka base intore ikinyobwa gitumwa gifise akamaro kanini mu buzima bwacu.

Ibiharagica icatsi hari ingeso ninshi zishinguwe hamwe neza mu sanduku amabara ingeso zifise amabara y'icatsi gikijije umuhondo muto ibigaragaza ko zeze neza, kandi ziresha.

Amababi imaniniya y'icatsi kibisi ibirema bifise imitereramere y'imishami menshi ubutaka bw'umutuku nzongera bugaragara hafi y'ibimera ni ubutaka bw'umusozi.

Umurimo w'ibigori uri mu nzego nziza y'iterambere ibigori bisa nk'aho biri hafi gutabwa, kuko amashuga agaragara neza afise amabara y'umuhondo n'umwatsi ibirema biraba bisize neza bifise amababi make make y'icatsi kibise .

Ikaroti nyinshi cane ;ndende cane; niniya z'umutuku w'umuhondo zikomeye kandi nziza, amababi hejuru no ku mpande hari amababi y'icatsi ,hariho nikindi ry'inzuzu bigaragara ko ikaroti zasarutswe vuba kandi ziresha.

Inzu nkuru yo gukura ibirimwa abantu babiri bambaye imuzu yera bakorana ku meza ndende umugore afise umupfuko mu mutwe wera ari ku ruhande rw'ubo bamfu umugabo ari ku ruhande rw'uburyo na we yambaye imuzu yera ibirimwa bitoya birasangiye kume meza ndende birimo uburabwo bwiza.

Umugabo w'umurimyi ariko arasarura umuti mu murima y'ibirayi ifise icatsi kibisi kininiya ifise impuzu zo kubinda kandi akora akazi neza, yambaye impuzu yerako n'ubukoki bw'ubururu ifise agatambara k'umutwe.

Umugabo umwe agenda ashikana igare ryuzuye ibitoki vyinshi cane. Ibitoki vyinshi vyuzuye igare hose imbere n'inyuma no hejuru umutwaro munini cane. Umugabo agenda n'amaguru ashikana igari yicara kuko umutwaro ari munini. Ibitoki z'ibibisi bigaragara ko zigiye kw'isoko kugurisha.

Hari ibigori bireze bigaragara neza ku gishami c'imyaka, n'amababi maniniya y'icatsi gikijije agaragara neza, imisumari y'imyaka igaragara ko ikomeje iyirumverumve umushatsi w'umutuku hejuru wibigori.

Umugabo ari mumurima ariko aratoragura imboga yunamye hasi ariko arakora afise igitego kinini k'umugongo kirimwo imboga z'icatsi. Yambaye impuzu z'akazi, n'agafuko k'umutwe. Hafi yiwe hariho uwundi muntu ariko aramwitegereza. Ibi vyerekana ubuzima bw'abarimyi n'akazi ko mumurima.

ibijumbu bibiri bininiya bifise urukoba gwuzuyemwo umukungugu n'ubunyegeri; bibonekako bribwa ariko gwandukiwe ubutaka bwinshi. Amabara yabwo n'umuhondo usangamwo ubunyurunyuru hamwe n'ibice bimwe bimwe bifise ibara ryera; birinze hamwe mumwanya muto.

Imbuto z'umuceri ziguye hasi, kubera uburemere ni icemezo risarura rizaza ryiza cane hejuru ry'umuhondo hasi icatsi gikijije imyaka akiriho amagara imisamiro miremire, kandi yirumvemve ibigaragaza ko ubutaka bwiza, kandi bufise amazi ahagije.

Imbuto nkuru, kandi zingana mw'irangi ryera n'umwongo zifise umushusho w'intore zirasaka, kandi zumye neza bisobanurako zakamutse amashombo amasoya canke amashaza.

Imbusha yumye neza yaciye kumurima kandi ikaba iteguwe gukundwa canke kubigwa. Imbusha n'imisuko mininiya ifise imbuto nyinshi ziraranye zumye zigwahasi bitewe n'umuremwe bwazo.

N'imbuto nyinshi cane zisangiye hamwe ibijanye n'ubwoko bw'ingano , n'imbuto zose zitangura kumera zifise imizi yera igasohoka , imizi yera igasangira inkonko nkiyigaragara ko ubumera butangiye . Ibara ry'imbuto ni nk'akahise umuhondo iyo ibara risanzwe riri ku mbuto nziza.

Imbuto z'ibigori nyinshi cane zirahawe ziyondotswe mu rugokw'inzu rwo guhemuka imbuto ibigori binini yabo ifise ibara ry'umuhondo zongere bigaragara ko birawe cane ino nzu yo guhemukira no kubika ibigori inyoma y'isarubra ibigori birahirwa mu kirere kugira ngo bigume neza, kandi bitabora.

Ibiharage bininiya, kandi bizima biri mwirangi w'umutuku n'igisaka birasakaye, kandi birangiza umurimi bifise umushusho w'intore vyereganywe hamwe n'umushapwa muniniya birashobora kuba vyategerewe.

Umugore apfukamye yambaye impuzu y'ubururu afata nkuko akora mu butaka ashobora gusarura canke gutera imbuto mu murima imbere yiwe haraboneka ivumbi y'ubutaka bwumye kandi inyuma yiwe haraboneka ibigori n'imyaka yumye.

Amabimba akuze neza mu murima imirimwa miremire cane bisumba n'umuntu ubwo burebure hejuru y'ingoro buri isipi aho imbuto zikura imbuto zifise ibara yirya kahise bigaragara ko zeze neza, kandi ziri mu gihe yo gusarura ire igereja.

Imbuto nto cane kandi nyinshi zisesekaye nk'icaro rimwe niniya mw'irangi ry'umuhondo n'inkondo hamwe n'izimwe zikeye n'izindi zizitirije zifise umushusho w'intore.

Inzuzi y'ibigori iri mugihe cogukomerwa canke kirimu gusarurwa, ibigori biranguye kandi bigaragara neza ibisaka vy'abisi vyarangiye amakoni yaciye akamurwa.

Ibigori vyinshi cane bisakaye hasi nk'umusozi muneni iya ibigori bifise umushusho isanzwe maremare, kandi igitanga mu gice co hejuru hariyo abantu bagera unko batatu canke banebari ko barakoranya canke batandukanye ibigori.

Ibigori vyumye bishizwe hamwe mwi'isandugu, biteguwe kubikwa canke gutegurwa nkimbuto. Ibigori bifise amabara atandukanye gusigurwa kimwe, uburebure, umuhondo, umweru, igituku.

Imbuto zininiya ziri mw'irangi ryera y'umwomwo, zose zifise imizizi mitoya, imishusho yizo mbuto irashobora ibaharage y'ingano canke ibigori, igisahani gikozwe no mu giti, imbuto zimwe zirasesekaye hanze y'igisahani.

Hariho amaboko y'umuntu asa nkayo umugore afise urunana ku kuboko n'impamo y'umuco, Amaboko atwikiriye neza mu murima akora ubusarura ,Hariho ubwishaza busa neza cane ,Ubwishaza bubisi ari mu gaseke asaruwe kare.

Inzumuru ndende cane ikoze mu birengetsi vy'ivyoma ifise umushusha w'agacanguze esanzuye mu buremwi bw'ibihe bitandukanye hari imeza iremire izerembera ifise imbuto canke imbuto ikamuye.

Inyuma y'inzu hari akazugatoya kari mubiti inzu iri hafi inkuta y'ivyumba imbere yabo hari urudome rugaragara ubutaka hepo buri umumarangi y'itonge y'ugutkura imbere y'inzu hari imeza.

Inka nkuru ifise ibara ry'itabi ivanze no kw'irabura ubwoko bwiza ifise inda niniya iriko irya ubwatsi, Umubiri mu niniya kandi ifise amahembe, Inyana nto ifise ibara ryera iri hepho yinka nkuru.

Inka nziza ifisa amabara y'umutuku n'umuhondo amaso manini yo ameza y'umukara amatwi manini ya y'umutuku inzogana niniya y'umukara agakino k'ugutwiko ku bumamfu hari yo agakino kw'umuhondo ikimyenyetso ce inkaa andikishijwe imbere y'inke hari umwotsi mwinshi.

Hariho inka irenga cumi ziri hamwe zifise amabara atandukanyi zimwe zera izindi zitukura izindi zijima n'izindi zifise amabara abiri bisa nk'ubwoko bwinka zisanzwe zo mu burundi canke inka z'amata zimwe munka zisa nobra rashoboka ko ari zinyana.

Umugabo yambaye i panaro ry'ibiro ahagaraye i ruhande rw'inka ryibara umuhondo n'umukara inka irasa nk'aho iri mu gari canke ahantu ifunzwe nk'inkoni z'umukata inyuma hahagaraye ibiti binutse n'ijuru risa nk'aho rifise ibicu umugabo araba inka aca iruhande arasa nk'umuhinzi canke umuntu witaho kubitungwa.

Umugabo yambaye impuzu y'icatsi agaragara aseka neza yishimye afise amaboko inkoni inka ya mbere y'umugabo hari inka nziza yambara y'umutuko n'umuhonda ifise amahembe maniniya inka igaragara neza ifise amagara meza.

Ikizwi gishasha kivutse muzuri gifise ubwoya bw'utoya bw'umuhonzo uburemure bwaco ni rutoya, kandi i ruto amaso yacu afunze canga afunguwe guhoro gishobora kuba kikivuka canke kikivutse igihe co gucotwa.

Inyoni yo mu gasozi izwi mu burundi no mu karere k'ibiyaga bigaragara iyi inyoni izwi cane, kubera amaso y'umutuku aramira ibara ry'umusongo ku mababa ifise amashami make intuye amatsinza.

Inyoni nkuru irigaraguye ihagaraye hejuru y'amashami y'igiti y'umye ata mashishi ikirere inyuma yayo gifise ibara ry'ubururu bwiza inyoni iyo ifise ibara ry'ungungina mubababa yayo manini iyiyaka hamwe n'amabara makeya yirabura ku mababa waawagaaa.

Inkona nkuru iri mu kirere isamira amababa yayo yagutse cane ku uruhande rw'ububamfu n'uburyo irasa nk'inkona y'umuhondo ibirenge vyavyo bigaragara vyeruye bifise amabara y'umuhondo ijuru inyuma yayo ni ubururu bw'ucunga rifise ibicu bike he hano hagaragara imisozi ifise uburura bigaragaza ko ico gihugu gikanye canke kiri hejuru y'umusozi munene.

Inyoni ifise ubwirabure ku mutwe inkosi ryera, uburingiti bwera, ni inyoni yambara make ariko yitwaje neza, amaguru maremare akana gatoya iri mu bwatsi bukeye bisimbutse ko yashitse hasi inzuzi canke ikiyaga.

Ingwe nkuru y'umubyeyi igenda imbere amaso yayo araba imbere nk'umurinzi ifise amabara y'umuhondo ruvanze n'amabara yirabura umubiri muniniya, kandi ukomeye igaragara nk'inyamaswa amaso yayo arumvikana, kandi aranagaragara umwana mutoya agenda imbere y'umubyeyi nawe afise amabara nkay'umuvyeyi amabara y'umuhondo n'uwirabura.

Inkende zitatu zihagaraye hejuru y'amashami y'ibiti ishamba, hagaragara inkende nkuru, zibiri zifise ubwoya bw'umuhondo zongera ku mugongo, zihagaraye hejuru y'amashami maremare y'igiti kininiya.

Ambutsa inkuru cane ifise igihome kininyiya c'akahise igihome gikuze, kandi gikomeye n'inzitizi yayo isanzwe hariho abana barenga mirongo ibiri bato cane.

Inyoni ifise umubiri wayo w'irangi wirabura n'ubururu, ifise amaso y'umutuku, ifise akanwa ku muhondo w'umweru, amaguru maremare y'umutuku woroshe, hasi iri mu bwatsi bukeye.

Inyoni ntoya irahagaraye hasi kubutaka bwumye, inyoni iyo ifise ibara ry'umutuku n'umuhondo mumutwe no kugatuza naho amababa yayo afise ibara ry'icatsi kibisi gishushu hamwe n'ubururu buke urumwero gwayo nirutoya kandi rufise ibara ry'umutuku.

Inyoni nziza ifise ibara ry'ubururu, urutare hejuru y'umutwe hagaragara amababa maremare, amababa y'ubururu bwiza, igituza gifise ibara ry'umuhondo ugatoya, ni muremure rutoya kandi rugeze neza, amaso maniniya, kandi arimwo irema y'ibara y'irabura akira.

Inyoni ryiswe ku giti mw'irangi ry'uburarura unkoko ifise umurizo muto n'akana gato ishishwe ku giti gikozwe neza gisa n'igiti c'umurima canke igiti gikura umukombe.

Inyoni nkuru igaraguye ihagaraye hejuru yi shami umubiri wose ufise ibara ry'umusongo igituza gifise amabara makeya y'ibara yera amaso manini y'ibara ry'umuhondo umuremurere ufise ibara ry'umuhondo amaguru ibara ry'umutuku umurizo muremure ugabanutse inyuma.

Inyoni ntonya yicaranye neza inyoni isanzwe iboneka ahantu hose kw'isi, umugongo n'amababa bifise ibara ry'itabi ruvanze n'akahise bifise imirongo myiza inda ifise ibara ryera ryiza cane umutwe ufise ibara ry'umukara hamwe niry'umweru, urumwe rutoya rugaragara hafi y'iminwa ibara ry'umuhondo amaso kandi mazima kandi agaragara neza

Impala yiruka vuba cane amaguru yayo yagutse hejuru mukirere bigaragaza intera nkuru yo gusimbuka iri mugasozi kicatsi gikaka ahantu hari intwaro zabaho mubuzima kamere.